Sicconna badooshshe siccoho yineemmohu mitte gobba bade ayemmmase xawisannoha ikkanna tenne gobbaha ayeemmase badooshshe xawisannoha sicconna badooshshe yine woshshinanni

Ama'no manchu beetti kaaliiqasi ayirrisano woyi guwisano dooga ama'note harunso garinni ama'note yinne woshshinanni

hayyonna bude hayyo manchu beetti tii'a woyi egennote buqqeete bobbanke afirinoha ikkanna budeho yineemmohu manchu beetti afirinoha balchooma xawissanno.